Mininna dubbu saada yineemmo woyte ,mini saada addi addi sagalimmate horonsi'nannitta ikkittanna dubbu saada kayinni daa"attahu daayiro birra e'ee daa"attanota womaashsha affi'neemmo doogo giddo mitete.

Borrote aana la'neemmoti odoote yittanote odoo tini horose mannu barru barrunkunni haarore ikkinoricho mashalaqqe afirano doogo giddo odoo mitete.

Mininna biirote uduunichi ,minihu mine horonsi'nanni uduunicho ofollate, intannire wodhate ikko ii'i hattonno wole insa labbannore ikkanna biirote horonsi'nanni uduunichi borreesiratenna hattonno borreesi'nanni uduunicho wodhinanni uduunichoti.

Rosoho yinanni woyte manchi beetti ilamihu gedensaanni rosannoricho ikkino daafira dirisi rosoho iilliro manchi beetti e"e fidale kiire, fidaletenni qoonqo addi addi borreesse rosano doogo rosohe yine woshshinanni

minenna gallanni mine yinanniwoyite manchi beetti e"e umosi wore galaawa minehonna gallanni mine yine woshshinay konni miniti horosi mannu e"e galatenna uduunnicho wodhate.

Minenna gallanni mine yinnanni woyte kone mine mi'ne ka'ne giddosi e'ne gallaninna hattono wole uduunicho wodhinanni darga minehonna gallanni mine yinne woshshinanni.